Omongikazi abazivale ubuso esibhedlela esikhulu njengoba kulemikhuhlane etshiyeneyo ukuze wonke umuntu abelempilakahle kungabi khona othatha umkhuhlane komunye lomunye lapha.

Umongikazi ukhanya encedisa ubaba obuye ukuzohlaba ijekiseni lapho ephathekile emzimbeni wakhe sethola usizo ,ukuze aphole alulame abengcono kukho konke akuzwayo emzimbeni wakhe.

Umongikazi ukhangela iBP kamguli ukuba ingabe ikhwelile kumbe iyehlile ukwenzela ukuthi athole usizo laye lakho ehamba azizwe ephilile ,eqinile kungekho okumhluphayo.

Unkazana ohleli phansi okhuluma yonke into obe eyibhalile ngaphansi echasisela abanye bakhe ukuba lokhu kunye lakunye kumeleleni njalo kuyenzani ,kubancedisa ngani kulapho asebenza khona.

Umama ubuye lomntwana kudokotela ukuba udokotela amhlolisise ukuthi uphethwe yini ngaphansi kwentamo. Udokotela usemhlolisisa njalo embambabamba emkhangelisisa ukuthi yini emphetheyo kahle kahle.

Umama ohleli phansi ekhuluma efundisa abanye bakhe ngempilakahle ebatshela izinto okumele bazilandele eziqakathekileyo njalo kumele bezibhale phansi ukuze bebekwazi lula ukuthi kunye ngakunye yini okumeleleyo.

Ubaba ohleli phansi ekhanya eswele khona okokudla khona okokunatha engazazi lokuthi uzayaphi, ehlezi wagoqa izandla ekhangele indawo ukuthi akhangelisise ukuthi ayengaphi.

Ubaba obuza umama ukuthi engabe ehlutshwa yini ephatheke ngani emzimbeni wakhe. Umama ubambe ikhanda.

Udokotela uhleliphansi lesigulane sakhe eseloba yonke into oseyitholile, engabe iphethe isigulane sakhe, ukuze amncedise kuyoyonke into oyibonayo.

Ibhokisi elibuya esibhedlela lithwele imithi yonke eyokwelapha izigulane eziphakathi esibhedlela munye lamunye ukuze bekwazi ukuthi lowo lalowo uphethwe yini bemnikeze umuthi wakhe ngendlela efanele.

Udokotela ukhangela ugogo ukuba angabe ephethwe ngamehlo, yini ebangela amehlo akhe ukuba buhlungu, yini engabe iyimbangelo yamehlo akhe ukuba engasambonisi kahle.

Leyo yiyo indawo ofika uthole khona yonke imithi oyibhalelwe ngudokotela loba ngumongikazi wakho lapho ovela khona esibhedlela esikhulu ukuze uthole usizo.

Umongikazi uloba ngosiba emabhukwini akhe, ebhala inani labaguli abase sbhedlela esikhulu. Ekhangela ukuthi lowo lalowo olapho uphatheke ngani.

Umtshina okhangelisisa ukuba uphethwe yini umzimba wonke. Ukhangela kusukisela ekhanda, emaphatshini ,esiswini, esifubeni kanye lenyaweni. Kutshengisa yonke into ekuphetheyo phakathi emzimbeni wakho oluhlupho.

Udokotela okhangelisisa umama emtshineni ukuba ithambo alihlalanga kahle loba liqamukile ukuze athole usizo ngokuphangisa akwazi ukuthi amathambo akhe abuyele ngendlela eqondileyo.

Umtshina wokukhangela isandla ukuba singabe siqamukile loba kulethambo eliyehlukeneyo lelinye ukwenzela ukuthi bengathola bekuncedise kanjani omongikazi.

Umuthi lo uncedisa ukwehlisa ukuwoma komphimbo kanye lesifuba, ma ukhwehlela kuyayehlisa konke udenda, kuyehlisa konke lokuhwayeka komphimbo ukuze ukwanise ukuthola ubuthongo obuhle kungabi lokuvaleka.

Umuthi wokugcoba umthungo loba isilonda esivulekileyo ukwenzela ukuthi singavuzi ubomvu singabikhona lokuphuza ukuvaleka kwaso, yiwo umuthi okumele ugcotshwe.

Umuthi owokulapha umtwana ukuba engatholi umoya esiswini njalo ekwanise ukuhamba kakuhle e toilet ezithole ehlekelela elala kahle elenjabulo ekwanisa ukumunya kahle.

Ijekiseni kanye lemithi yejekiseni lamaphilisi okumele uwathathe ukuze uthole ukuyehlisa ubuhlungu obuthola emzimbeni wakho okuzwayo lapho okubuhlungu khona.

Umongikazi uhlola umama ubuye elomntwana esiswini sakhe ukuba engabe umntwana ehleli kahle akula lutho olunye oludingwa ngumntwana ephakathi esiswini sikamama wakhe.

Umama ubuye ukuzohlola umntana wakhe ukuthi engabe esesizwa njani emzimbeni njengoba ebemtshiye esibhedlela esikhulu wafica esesizwa kangcono babobotheka bonke sebebona ukuba umntanakhe uyalulama.

Udokotela usitshengisa inhliziyo, ukuba inhliziyo ingabe ivuvukile loba igcwele amanzi loba kukhona okuyibangela ukuthi umuntu ebulawe yinhliziyo ukuthi sibekwazi ngayo.

Ubaba ohlezi phansi echasisela abathengi bezinto esitolo sakhe ukuba izinto zakhe zihamba kanjani njalo zihlezi kanjani ukuze bebekwazi ukuthatha lokhu abakufunayo.

Isivalo sokungena lapho okuthengiswa khona imithi oyabe uyibhalelwe ngudokotela kumbe lomongikazi, ukuze uthole yonke imithi yakho oyifunayo ezakuncedisa ukuthi ululame masinyane njalo ukwanise ukuphila.

Laba ngabafundi abafundela ukuba ngokodokotela labomongikazi abakhanya begqoke ingubo ezimhlophe belungiselela ukuqala ukuqeqetsha kwabo kwezifundo bepase njalo bekwanise ukuthi bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi labodokotela.

Lapha yisibeletho esilomntwana phakathi omncinyane yiso engisibona phakathi komfanekiso lo engilawo lapha.

Umama ozithweleyo onatha amaphilisi ewanathisa ngamanzi ukuba avikele umntwana ukuthi lapho esezalwa ebe engabambanga imikhuhlane emphetheyo emzimbeni wakhe ukuze nxa umntwana esebelethiwe ezalwe ephilile.

Umbalisi ufundisa izifundi, izifundi zihlezi zilalele ukuba umbalisi uthini, ukwenzela ukuthi bebekwazi yonke into ekhulunywa ngumbalisi. Belobe phansi behlale beyazi yonke into abayifundisiweyo.

Indoda ehamba lo mkakhe bakhanya bethokozile behambe phetsheya emazweni bedlula bezibhodela elwandle. Bekhanya bezixoxela indaba ezibathokozisayo ezibayenza ukuthi behleke bekholise.

Amagilavusi akuncedisa ukuthi ukwanise ukuyelula izandla lapho ungakwanisi ukubamba lapho izandla zakho uzizwa zilokuqhuqha phakathi, yiwo lawo amagilavusi akuncedayo ukuthi ukwanise konke lokhu.

Lo ngumuthi okuncedisa ukuqeda ubuhlungu masinyane emzimbeni, ungabe usizwa ukunyela kwedolo kumbe ukuzwa iqolo libuhlungu, ungavele uwugcobe lapho okubuhlungu khona eqolo kumbe edolweni uyezwa yonke ubuhlungu buphela du!

Udokotela ubambe idolo likamama ezama ukuhlolisisisa ukuba inkinga ingabe isedolweni lapho emathanjeni, efithizela njalo ukuthi ahlolisise ukuba ithambo lihleli ngendlela.